Zahama gbahabu shee n bɔŋɔ ma paɣaba mini dabba ka bi gbahari zahama ka ku gbubi gbambihi pam ka zahama yɛrigi gbambihi maa ni ka gbambili buluu ka di bɛ dinni gbambihi maa galisiya pam ka sokam ku ʒɛya yuundi gbambihi maa ka paɣa so yɛ liiga piɛlli ka ŋunbala maa ʒɛya diri binbala maa fiila ka yɛ liiga boɣa Bihi

Tuma shee n boŋo maa tuma maa shee kom biɛni kom maa yaɣari n nyɛli yaɣari kom biɛni ka naan chɛ tandi manmaŋa ni kuɣa ka zama galisi pam paɣaba biɛni ni gbambihi sokam ku ʒɛmi n tumda ka bibil so ʒɛya n lihiriba ka ŋunbala maa mii kuriya ka shab ʒɛ chipiis gbuni n toori tandi ka tihi bɛ bi luɣuli ni

Paɣaba n bɔŋɔ maa bi gorila gorim ka ʒi kpalansi ka kpabi bi bihi ka ŋunbala maa ʒi bata di mini di bin luŋa ka kpabi o bia ka ŋunbala maa yɛ liiga yɛlo ka gbubi kpalaŋ ŋmaa ka binyahari bɛ dinni ka gbubi anbirɛla ka ŋunbala maa zaŋ bini ʒiɛ n kpabi bia maa ka gbubi bini

Diɛma diɛmbu shee n boŋo maa ka paɣaba ku niŋ nimmohi n wora ka do shab gbubi lunsi n ku niŋ nimmohi n ŋmɛra ka so yɛ liiga sabinli bi ni ka so yɛ liiga buluu ka shab yɛ binŋmahi ka shab zaŋ cheeni nim niŋ bi nyingoya ni mini bi boɣari ni ka sokam ku niŋ suhupiɛlli